o kino yelefu
o kino yelefu
o pugu xoxum
o kino bugu o kiin ŋendanana roog rek rek yasam roga jegalin bakadum
amiin i njala an o fogole ndofan fop
mata ret na a moƴa nin
mete xaƴ na
vraiment o kino paxo wax deg yala a sak u xeeñ joulit a fiya ngan rek i ñana na a pa lene rek bondik rek parce que o maak a waga reta ba leye maka tam sona tan fika tiim kene mais a adne ye a jega o njiriñno saax le alo
alo
alo oui
alo
oui serigne oxe in way nanaŋ bismila
waaw ca va
nam ne e fo mam o xoytita wañi radio le wañi radio le ko yaac ka wajo radio le rek
alo wa
alo
alo
alo
waaw
nam nu mbi u
in way sante a ano ye
miyo mi Modou Ndiaye
Modou Ndiaye
i modou Ndiaye
iyo modou fadidi
xa
waaw
waxey na jam
maxey na jama paax
alo
alo maxey nanaŋ déplacer wi andame problème réseau yo
tige lera dara de
i réseau fe yo réseau fe na ƴufa
aca bona fiya ngan rek
te mbato xoyit rek 777171714 iyo Khadim
jerejef bona fiya ngan rek i ɓata no ñanal rek parce que o maak a nanga waga tig to fi kiran to vraiment chaque fois ka xooy ta a yoqa in a ɓata in courage a asa in vraiment :frav kene i soxla u no maak we to bo ndiik in way soxla an na den fat maak we fopa ndamta in a lal gana in parce que comme ne ley tuna rek xa teɓa toong i ndefu yo ka i njouma no faley ndikoy Waly a jega volet :gfra fa lakas parce que i leya nuun volet suivi fo entretien mai o fiya nga volet suivi fo entretien bo ƴut yoqa volet protection
alo oui waw Modou bisimila waaw Modou nam fio koy jam soom waay Njaye tabarakala

<hesitation> Waly Diouf o fo Khadim Waly Diouf o fo Khadim na leya yo fo wo o réseau problème réseau
a fiya ngan Modou rek a fiya nga rek comme ko laam ta we ndef na men ka i ndef no emission environnement te ref Waly Diouf fo Khadim Dione den ndef no Radio le de mbaxtana fo nuun noka sag na no koɓale xaye koy i mbaxtaan ta no ka sag na no affaire reboisement fe kene i mbaxtaan ta a soɓa nga waxey nana in rek waga ɓato essayer rok no ɓakole comme ke leyu guma ndiki rek Waly
i no protection fe
i leya suivi entretien mais a yoqa protection to protection ten moƴ jeg solo no ndaxar parce que ndaxar ginaw ya sipa nona soxa tin arin bata genu protection ne ka jeg ten solo parce que mu soɓo na oxa na xendana o ga aoxa na yaqa ta di in alo alo
alo wa
wa bismila
alo
Serigne noxe nam fiyo waay
alo alo
alo in way nanang a paax bismila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
ya ci bouger o ndik rek réseau fe ka ƴufa
depalcer wi o ndik deplacer wi
alo wa
alo wala bono xaga reta a fiya ngan rek a waga mbato essayer 7171714 réseau fe ka yaco feɗar rek in way njeglu wa a paxa paax donc a fiya ngaan rek im leya nuun ne volet protection bo ndik mu ga oa oxa ando naye oxey xendana a jega wa ando naye ga ngenu pour a yaq to a jega wa ando naye ga yaqa saam ande waga kene i leya ba nana yo xana ŋaƴ yaq mais we ando naye koy ka yaqa pour a yaq waga moom ga mbuko yaqa rek o leŋwage na den tig parce que ka sabote a parce que oxe ando naye ko ga wiin we sip ndaxar a mbi ten xalis den a mbi ten dole den a ngenanin bata xen de sipin wo fogiro taga jambiro fi taga dole of jambi ro fi taga xalalof o cung bade mbi kene ba ngenu koy o gar xot njegel xumin taga te mbol na yaqin
<hesitation> a doya waar de
ye fi xota njengel ne xuman no gambiyo ne wala no cloture ne fiye na ten a wora nge ko di in wo fe ando naye wo xotu o faam gar bo me ando naye men gambiyo ne refu ndaxar ne genu a mos lool ɗetiro ndaxar ne o di xoto famole lefin pamum te laxasoox gambiyo ne gambiyo ne yen te ɓol ndaxar ne anda ye ko di in i ndi koy wene ga i ngaƴ ka den nene rek de ndiya yaqa yo wage ref parce que o mado xeka jeg ka te teg na men no code forestier ka inu pour a ar taxar ke nuun wene fas wena ngoda sax tane u nuun parce que wena ngoda a jega nana god tel o goda nga wagiro yaq ndaxar mais wokoy ko war ndaxar wara nde wasan donc xan i supperviser ata Waly l' axe routier
a fada de
oxu ando naye ka i soɓat njegel o xumin no gambiyo ke wala o xumin ma ando naye a wora xile xana yaq kene ke ndaxar ne
i lam to yalum
i lamit ke leŋ de njengel ne i ndam ka mbisin fourière o feña nga o ñal kene o mboka tong fo l' agent des eaux et foret o rabid par force sam ko di in saam ko di in o gara nge njegel ne ɓekel fourière bo fourière fad de njik wel saam ka mbiya au lieu o ga a wiin we ngena na saax surtout o gen no saax le waro inu fog nowa ando naye ga ndena na saax le sokoy yaqan kene refe ndat o foge kene ndiki ka i mbaro moof rek ndeta kene rek de yaqa rek i ngena na de yaqa rek comme ca alo
mbaldoko waay
mbede djam
jam soon
jam soom waay
alkhadoulila kene khadim mo
wa teno waaw
i nam mbiyu koy
jem soom kay alkhadoulila ano xene waay
jem soom Waly Diouf
Waly Diouf nafio waay
jam soom barikala
ya sam kqy alhamdoulila
kon Mamadou Diouf a simna nuun
a Mamadou Diouf na fio waay Mamadou Diouf
iyo koy waay
jam soom kay Alkhadoulilah Mamadou Diouf
nuun way mbato yoqa ina paax de
way jerejef waay
in way na gilwa nuuna paax it
jerejef Mamadou
i konu leya yit a jaga solo lool
jerejef Mamadou
e ole de leya rek ndaxar comme ten refu meen to xaye nute xis na i nan gilwa information ke fop yag o soɓa nga saate fa ɗaas wa rek ɗaaswi nan fa den
bilaxi
i fat i ngeman te mos ngeman te xen tge itam yayaq we mbay men nda actuellement comme faley fe toujours ka ka nanan ka te nanano yo moom a jega ka o fiya ta ngan ka di'in moom
axa
i yaam roong moƴu o wara nga xemban o soɓa nga tiga yaq wa o warno xemban fi a tino so kaga refa te o qeqekeman o yaya yaqo
o yaya yaqo
i kon ten taxu mom kam mag moom comme ca ne leyona
i
o ɗeta ngan rek o di a ref ka quoi ndiki ten tax dal i moƴo ngorgorlu o kino kiin o nan gilwa kena leyel o nan giloxa ten wago ɓeer ten bo jef lakas o yaqonda nga yitam a wago wañox mais ware wago ne el toujours koy yaq ne moƴo mbaat wa moom
wax deg wax deg
joko njala a paax waay
jerejef Mamadou
merci beaucoup
Mamadou Diouf no saax le sunan nana kete leyna a jega solo a paxa paax
Mamadou in way ngid mana a paxa paax kete leyna a jega solo Mamadou no saate fe Suna vraiment contribution fe a mosa a jega solo alo oui
alo
waaw
Khadim Dione
wa ano xene waay
nam fio ye
in way meen rek
miyo mi Chef du village
e Chef du village leya ndigil o Mame Cor Fay in woy ngidmana paaxa paax
merci chef du village in way ngid mang to sante ang
oxa ga yo refu Chef du village fa engager u yo ku ando naye vraiment ka far no developpement nangirano yaqa to ku ando naye vraiment a waga ten tig ka fiya te dole um a fiya ngan sax te fi ten xalalum to cunge o kina gidmin ten ka fiya to roga tax vraiment in way ngidmaŋa paax to ande kat njit nene nana i remercier ang a paaxa paax ligne fe rek feleru jerejef chef ;fra du village
ok iyo <hesitation> merci beaucoup Khadim ne leyona rek no protection fe nuun we ɓato ngorgorlu rek surtout axe routier fe yaam ne leyta nona ga a it xa petit berger xe xa i ley fo den parce que semaine nene kam reta Diourbel xa gambiyo xe ko ga a o goro la gar na o gay nako demb a dam ten a yoɗ na bata felin ande a fiya ngan ka fiya nen ka buud na a xaƴin maga a fiya ngan koy oxa njegelo xa riis wan wala ŋeñ o gambiyo na fo ndaxar na fop a laŋ soɓu a ɓolu to kene yit vraiment <hesitation> wajuur ke a mbara leya dene bonu ŋay ka no axe routier fe fat nu ngorgorlu ndok ndeer cegel ke fo naak we xa gambiyo xe parce que koy ndaxaro ɗeɓ jege dole
jege dole
a jega ka a fola nga gomin rek te ɓolu to kaga une perte a ref ka na in kon wene yit in way lancer a un appel ŋeɗa den et wajuur ke ɓato a ndeku a den dal dode ngay kata de leya dene dal axe routier fe dal nu ngorngorlu tena paax
jerejef
yaam koy o kino xe jala o yaqa yit vraiment fele no xeñ koy Khadim alo oui

comme ne leyta nona ndiki rek Waly protection moom fok i ŋot ten mesure parce que ne gata numa surtout bo sut wona saate fe sax wala kam saate fe kamo Ndiob a jega taxar mayu ka ando naye a yaq wa bo kene ka waña le taux reussite fe ando naye reboisemnt fe to poputaion ne ne i ley tuna ndiki a mbara ande tiye den njengun ndaxar nu ando naye sax ka fiyel no don paax mbinof wara no wago topatu
wo jegun de
parce que yooq na refa nga maga
wo fo ɓaslofa paax
mifa nga de a refa nge ñaƴa bo garmaga son gar moof wo na xupka ke yoŋa maga de
<hesitation> hum
bonna an jegun
wo jegun wofa ɓaslof
fop njegun mais wona buko njirño ran wofe te ref na carndof donc xa yaqanu o arin o ga a nga oxa na yaqan oxe bara o ga a nga kana yaq wa o waag no xendan o xendanin a soɓa ngaye ka lamit moyen o gar sax o ret nowe ando naye den ndef responsable ke o leya dene a mi de ga am ndaxar mana mais a jega probleme nangam probleme nangam mais ga a o kino leŋ som wage fi tig mais ku te bug na xendan no sate fe to population fe fop ndame ten wage soti to koy ga mbaro ande ten fiya niran xoxum population ne fiya nan donc ginaw koy ye i and na ye a jega wa ndo naye a njaɓa a lal ganel kene faxe de ngaƴin a jeg wa ando naye koy ga leye miyo mat kam yaqa kam sabote ka comme ne leyta numa ndiki waga koy refe ka i ŋaƴ ka den rek de saboter a
fok sanction jega ten
oxu yaqat na ga el wala o fi ka ando naye ka leyel mene o nanin xil to te fañ tel o fi in a ɗata dal tokof kene dal bugam vraiment population ne a ŋaƴ tin yiif to comme ne leyta nona niki a teɓa ke kete yaqa responsable fe parent ke saqun o ŋanako deɗ bo xaƴa nona te gay ka ko asan a saqa nga laɓo leyne a laɓof ne bo ñoxortelo ten laɓof nene bo yaq ten taxar ke laɓof nene o god ten taxar ke saqen to ara xoxof mais o ɗeɓanonga reta o xaƴin nene te reta rek a yaqa ba gar na wagiro an kete yaqa koɓale mais ko leya fo ten avant te reta koɓale parce que o ndeɓanong ande tig donc wajur ke in way ñaxa nuun nu ley fa xa teɓanonga xe population ne Njob surtout o Njob we ndef na kamo Njob in way ŋeɗa nuun nu ndam no taxar kene parce que koy i mbare inora mana cate ke ngar mene ngene nuun saate nuun nu moof rek refe saate nuun sax sate in in fopo mais comme nuun ngenu centre fe nu mbare njaɓ i inor mana ngar ngena na mene to nu participer e ten meme sax a soɓa nga ye nane yo anda ye kene paxo to paax kat oxu ref na waru fog ten paax wariro cungo leyelo ten nu ga nga wiin we reboiser a surtout les jeunes ndet yo reboiser to ande nuun na mbiya nelo ten oxu garna mene ka ley ka ye taxar ka Njoba mosa nda ley ke ye Mbako mosa de taxar ka Mbof a mosa taxar ka o njomb ana njiriñu ka o Njob mais a sag ino in fop parce que o Njomb ten ref centre in donc xeɗa o fogole fop de ndam tena paaxa paax Waly
ok iyo Njoko njal Khadim merci beaucoup ne leyta nona rek nene jegtu kon equipe ne ando naye xaye fop owan terrain fe a njala in way ɓato njajefala den njoka dena njal to leya it no ne i leyit na no protection fe rek fop fata mbi no l' exemple de Ndialo a ndet no Ya Sala Diouf fo groupement um vraiment ga a fangun faak ye i commencer a no ƴiƴ ne ye i mband na Njalo ya Sala fo groupe um fo Njalo fop ten leyu ye a put nuun in saqun in tout maga i mbutoru
bialhi maga i mbutoru
coxelo yo fofo ɓuɓu yero yo in tout
bilay
maga koy a leytu ye i ngota les devant a partir d' aujourd' huit donc khadim ke leyaa fop a mbi anga nene
bon kay
ndaxar leŋ manquer ke
dara
to reboiser koy a yoɓa jem temed moof bo ɓato lim jega xin temen kaga wa engager na mbagun de
a jafeña de
mais Njalo de i mbgo leye i njima nga temed o xidole deak wida nga i soɓ ma temed
temed waw
parce que ndaxar leŋ perdre e ma
ga a no
to ka xed koy sont bien arrosés sont bien entretenu
parce que a ande den njegun
kon vraiment Ya Sala wo fo population njemu fop fo la jeunesse
fa xa jeune axe
in way ngid ma nuun ŋeɗa nuun parce que meme reboisement fe sax
ñana nuun kun mbug na rek roga yalo xe fi an na nuun
amiin
yaam nu engager wa kon in way ngid ma fop vraiment sante a nuuna paax no contribution fe

alo
waaw Khadim
alo Ndongo
i Khadim
Ndongo nam fio waay
a
jam som

<hesitation> ke leyona ndiki rek na olof i mbugu o bamtuwat na in na sereer kena xewa mene no reboisement fe fo engagement ne ando naye rek population ne ŋotan te ref la jeunesse les femmes fo l' association de la FERA xa xewu mene Ngongo
ndiki a pamtu wu na olof in way inora o Njalo iyo
ndokida kamo Njob `waaw vraiment mobilisation ne mosa trop a jega solo trop a takwa trop
iyo
parce que wa Njalo tout sutwida yo wa Njob tout sutwida yo vraiment in way no activité Njalo ne
hum hum
waw vraiment tige ligey fe vraiment a mosa trop trop
iyo
ligey fe dal vraiment bon wax deg kar machalah dal wax deg vraiment wiin we fopo sut wuyu yo dal vraiment
iyo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
alkhadoulilah
bon dal i mbaga leye population ne fopa sut wa yo a ndamna cimbale
axa
alo Ndongo ndiki ke bug ma ten refu nam population nga tu reboisement fe est que a nga a qox den ten fo o njirño nge refna no reboisement
alo
alo Ndongo
waaw
iyo nuun wey axe ne ando naye yenu inoor na o Njalo rokido Njob machala dal leya ye fopa sutoxa yo a mobiliser ox a ndam no calel ke a paxa paax
iyo iyo
kene lalit reke jeunesse ne fo rewe fo la population dal a anda ye ndaxar dal vraiment a jega o njiriñ a jega importance
wala
kon koy Ngogon Vraiment in wey feliciter a nuun encourager a nuun a paxa paax no calel ke ando naye te ref un grand reboisement meke no commune o Njob no bes fe xaye to monsieur le maire omar Ba a presider in fo toute l' équipe vraiment in way ngid nuun to sante a nuun a paax
a fiya ngan rek Ngongo
wa ino ino ino in way ngid ma nuun vraiment sante a nuun
iyo
parce ino in way koɓale nda vraiment nuuno calel nuun vraiment yaam vraiment nuuno nuun mbay njala ka ando naye vraiment no commune ne wiin we fop a ndafetlu ano yo quoi
alkhadoulila
parce vraiment kene ka fel in ndef mene ndef no reboisement nu ndef no radio le ŋota in en direct i leya nuun kena xewa koɓale population ne nana yo vraiment in way sant a tena nuun sant a teen monsieur le maire Omar aBa quoi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 digante fagum kam leye ten i njimu men taxax ren encore ga a ke i ndak na njima taxar waaw yaam village tout village fu ref na a wara jeg taxar taduk
taxar tadik iyo
menage nu ref na
village ke menage nu ref na a wara jeg taxar tadik a fokatin te Sinjalo Njob a xot axe Njob Bangaj Bangaj bo juk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
felicitation
environnement ne vraiment
oxey jabatel a paxa pax dal
waaw vraiment i content na no monsieur le maire :fre trop trop
te ref ndingil
ndiki ndongo Ndongo alo
oui `
mane Ndongo est ce que tige jega rew
i
mais rewe ngara ten
rewe
a
waaw tout owey me rewe fo goor fopa way men
ndiki kam bugo coxam o tewo leŋrek te leyam ke tax na tw gar no reboisement fe o njirño nge te gana ten
a im coxong o tewo leŋ te fi temoignage
i coxe in o tew rek te leya on nete ga it na calel ke <crosstalk> axa kon a fiya ngaan rek i cunga fatou Faye no ligne fe rek te gara ley fo in a coxa in situation ne ando naye ten ref maga parce que mu kene lal tu ye mu kora genu na o tewa wara genu maga
o tewa waga genu mga
te wax deg yala rewe a mbara ngidmeloyo a ci el dole parce que deno koy owey mbiya calel maak no
anda Khadim wiin we ga leya ye l' émancipation
l' émancipation

alo khadim
waaw alo Ndongo in way nan gilwang
wala Fatou Faye conseillere Fatou Faye genu im coox ngo ten
aca bismila Fatou in way na gil wang
Fatou Faye Ndiob Fm direct
alo
alo fatou nam fiyo waay
wa Khadim Dione
mba jam soom jego
jam soom kay Dione
barikala Alkhadoulila
Alkhadoulila
xaye nu ngara no journée de reboisement fe xaye men initier ena par maire
wa calel ke in way ten
i lam tango yo ke taxna o teew meen fo o njirño nge ga ona ten
i wa in way ten wene wey ngasa wene way njima wene way ngasna a poto ke wene way ñira giriyas ke
jerejef
wa in way ten dal njema
ndiki wo Fatou o njirño ngum ga o ten ba tax o xaƴ yite of fop o gar ten
a
mais o njiño ngum ga o no reboisement bo xaƴ yite of fop o gar ten
e xar
o njirño nge ga ona no ken bo xaƴ yite of fop o gar ten
i
axa
waw
i me ndax content na xaye fo we yoon tona de mbiya calel ke dal ndax nu content na ten no kenu mbiya
waw content nam lool content nam dal yaam maire oxey buga saate fe mos surtout koy o fadoda o Ngalagne koy moom mana moom tiga nam o Njalo o fada nga o Njalo moom ke fiye na maga ka mos lool taxra ke way maka ya bo a njeng couleur mosu
voila
machaala
bilaay
i voila kam mene yit Fatou xa wago ley nata ngo rewe ando naye nen cate lakas ke wene ndef conseillere wene ndef wa Setna 4 to Ndongo leyan xator anda ye mbino mbin xan taxar tadik a ndonk taga ndiki nuun rewe a kena lum nu mbagu ngenu no taxar kene bada mbago jiriño feet
xaƴa i ngena nda yo rek o ga anga ndaxar na ando naye ka ka xembanel a bugo yaqu cegel ke mbugo ndoko ten o xenda nin bo ande fambe waag kirano ñam wala mbaal
trés bien
o jega nga fofi o ɓax fuɗ le ndaxar ne i
jerejef Fatou in way ngid mang a paxa paax
i ngid man a paax Fatou Faye a ref conseillere
kene dal yam o koor moom nange mofa nda o refa nga o tew wo fe ref na kam mbin ko ga anga ndaxar na bug na yaqu o xendan
jerejef kene soom i cunga na nuun ok
i
aca merci coxi ina Ndongo
merci beaucoup fo gum i mbaga <crosstalk>
merci beaucoup Fatou merci
i ŋota xin o jeune la ref na maga re3k
Alo Ndongo alo o a quitter a
Alo Khadim
Ndongo ndiki kam bug ongo lamit ndax ASC ke a tewa meen
alo
mais kam lamtang ndax ASC ke a tewa meen
a
ASC ke woy men
a
ASC ke ASC
ASC ke fop o mbey men
wala ndiki koy kam bug u o coxa in no ASC ke o leŋ rek
ASC ke o leŋ a
i te gar te leya in nete ga it na journée ne xaye
wala a waga ref a waga rek
wala wida in o leŋ rek en attendant koy i gind ma dena a paxa paxa paax parce que
i ngid ma dena paax Khadim
ke de leyna mene a dala xel
yam wax degg vraiment ale nana wene mbay ngas na
axa
wene yima fumier
axa
wene a tisser a le grillage wene ɗega xa
alo Ngongo
wa ok ok konn genim coxong ASC
ASC
Asc Ngalagne Njalo quoi
Asc Ngalagne Njalo trés bien
i
trés bien aca bismila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
axa
salamaley kum alo ano xene a Mamadou Keita Njalo Mamdou nam fio jam som

axa a fiya ngan rek kene leyona na olofake i mbug a rek o tekk in na sereer rek bo fog in sereer we a nanin a paax
alo
alo

ok wala a fiya ngan rek ka jeg question ke bugo nga poser rek <hesitation> alo ne quitter pas alo me en tant que jeune ka jeg question na bugonga poser rek parce que a jega wa mais en tant jeune alo réseau fe ka ƴufa de alo waw alo waaw Alo Mamadou
alo

kam bug u and en tant jeune a jega xa jeune axa ando naye o wen pin ke a cunga a yeg nelo yo wala a mofa mbaño ngaro yo conseil num o coxa den fo o ñaxolum o ñaxa den pour de impliquer ox no reboisement fe
alo alo Keita
o réseau fe

trés bien

jerejef

vraiment vraiment

jerejef

jerejef

merci merci Ka
merci beaucoup Ka

i content no ten a paax dew fo
mention special
xa volontaire axa ando naye se sont trés engager i ngid ma toute l'équipe toute la présence te ref goor fo rew fo xa teɓanonga xe ando naye rek owey no reboisement fe Khadim parce que koy owey no calel ɗomu
i content na a paax
vraiment nana rek ne Keita leytuna
ne keita leytuna ale tutank a ndefu ga mbaro rendre a maire honore a rendre in njukal parce que a ga a non seulement dont te reboisement feme te fiya no volet éducation o ande dans yete faluna fo ndiki fop chaque année ka doter a toute les écoles de la commune des fournitures scolaire kene aussi vraiment i magnifier an ndafetlu wan a paax kon dal vraiment monsieur le maire grand merci
in way ngid ma dena a paxa paaxa paxa paax vraiment leya dene i content na a paax parce kene i nana koy a taxa i moƴo content parce que le jeune Keita vraiment kete leyna ka jeg solo a cooxta meen lecon de motarl ka ando naye a jega solo xa jeune axe nanangan xaye ande wax deg
alo oui
alo
Grand Waly
waw DJ Mbaye
DJ Mbaye Diene

ok
ok fadidi Doyen leyi
ca va bien
bien merci :far

merci kene nu ley tuna a jega solo kene soom i cunga no population ne a jega xa jeune axa ando naye a anda o njirño nge a jega wa ando naye koy a njaɓa ka ando fule mais nanene na tax ka de and remercier a we ndef na no terrain le fop fo mu kina waag na inoor wax deg yala comme ne leyta nona ndiki njeƴ ne suma mais yaqane de engager ox a ndef na koɓale a ndefno njeƴ ne a ngexeloyo a ŋoɗomole yo mais fop ga ande a qoox dena mbiya nanayo vraiment i remercier a dena a paxa paxa paax rek Waly
iyo Khadim ne leyta nona rek vraiment <hesitation> ga am ite 3iem age fe fode faak rek ye garma place public p Njob 3iem age owey leya xame den denit sont prés vraiment ku ando naye a atteindre vers les mosqués wala place public ke de yonga yo comme ke i leya ngel ale den xana engager ox a proteger ox taxar kene bada ñow yama a nga a yo o njirño nge a refetlu wa ke maire a fiya a paax no no mosquer ke fo no place vert ke fo place public ke kene aussi vraiment denit nanena Pa Abdou Diodio yin Pa Waly Siga yiin maak wen ngel ne Njob fop dal maak we ngel ne fop i lima nga rek ndik i mbeco kiin mais in way ngid ma den Khadim sak wa den ñan
yaam vraiment i nga a engagement ma den to a mbaag a leye 3iem age i ndefu i nga anga ndaxar ndat in refe ten ke i yoq ndat na men maye mais vraiment a engager wayo a paax i ngid ma den sante a den a paax
alo oui
alo
oui
alo
alo oui
oui Khadim
axa ono xene Modou Ndiaye
Khadim
Alo koy Modou Ndaiye
Alo Khadim
Modou Ndiaye maxey nanang

comme ne ley ta gona rek Waly anda programme nene leyona ka ref programme na ando naye maire xaƴe sen maire o xota intiative a reboiser ecole ke a xota intiative a reboiser les

iyo Khadim
a fiya ngan rek
3iem age ne i leyo gina
iyo kene vraiment in way ndefetlu wan a paxa paxa paxa paax parce que kene soom i cunga na den parce que maire ka xot intiative a reboiser école ke comme nen mosqué ke yiin église ke yiin fop xaya reboiser el fok meme kam pin ke
iyo
i ngeɗa population ne fop comme kene engagement ne wene ŋotnna yo fop a ŋot engagement nene taxar ke ngara nga yo comme menage nu refna xana jeg taxar tadik de topat win a paxa paxa paax parce que koy i mbuge coox population ne taxar ke rek de ɓato ŋon comme fagun fak mnete demo or ina a jega taux de reussite ne vraiment ka faible trop i ñaxa population ne rek de ndam tenoyo i mbato topatu taxar ke a fiya ngan rek i ŋenda na o fogole fop laya dene vraiment i mbug e ndet nda andaye fook i ndet na koɓale ñimik no ke goye ñima yo
fook i ñimiko ndik
budemoof mene rek ndef na faley rek to i ndeta mana ñim ke goye ñimik nayo ŋenda na o fogole fop
iyo
jam bo teniŋ fe na gara
merci beaucoup Khadim ne leyta nona rek auditeur auditrice i ngid ma dena a paax sante a den

te ref Abdou Lakhat Ngom

nete leytuna rek Khadim i ŋeɗa na fop ngid ma fop sante a fop leya nuun reke koy i tolwa no mukana le emission ne in way ngid ma fop na an giloxale Njoka nuna ndjala a paax e wene ando naye aussi roga janga den te ref o ndeɓo nge Fama Ndiaye journaliste nena faak rogo yaloxe khare in aldiana a xetanin fo malaka yirnde kelfa in fe ñaka xina xaye mana no saate fe Tiatlem Pa Waly Dione